Shishombekhe shimiliyu shileyi ela shegorofa nga sibonekha bulayi elanga sino sishombekhe sino sili ikanisa lwekhuba ilikho khabonelo khe kumusalaba elanga babesayi bakatulichi betsa hano khusinza ni khusaba Wele wabye.

Wanakhamuna alikhukenda nga eyongelayo elah alii ni'kumukhinga kumuleeyi elah nga bisela bye'kumumu kila indomandi bisela byekumumu, kamasafu ni bunyaasi andulo bilikho lufumbi nga mumumu niyo isi lufumbi lubonekhela naabi luri wanakhamuna oyu aba musiru elah niye khubisolo bitwela biba musiru

Umukhasi wemile wakwarile igomesi nga ali ni tsinkota tsewe tsekamatoore handulo hewe hesi emile nga inyuma waliwo bali khukulisilawo ibidu inga tsinyanya nibibindu ibindi nenga tsinyanye tsi tsikhuyetakho khukhalanga tsinyinyi ni khutekha bibindu ibindi elanga bali khubikulisila mikusaala.

Tsikhaafu tsye muusiru tsili tsitaru nga tsili ne tsinzika tsitse fumbamu ela nga tsili muusiru ela nga a'bunyaasi bwafwanile uri ubwoma ne tsindulo natsyo waliwo bisaala bibiliwo nabyo byafwaana uri bibyomakakho.

Imotokha imbofu isuuta bibindu bikaali oba ukilange uri itipa yakwamile ela nga yakwamile khulugudo, khulugudo luno ifula yapile , lugudo seluli lulayi taawe, kamatosi kalikho ela nga kila imotokha iyino ikwamile yasutile tsisaawu tse bibindu khungaki ela nga waliwo uwoboda naye uwongelekho.

Babaana bekhushaalo nga ba babandi bakwarile uniform, abandi bali mu'raya, babafukhamile a'asi, ukundi wemikhile ela bemile a'bunyaasi a'wooma ni lumako luli a'ndulo

Umukhasi ali khunaba tsingubo khushalani elanga wakwarile itishati iwanga yabiramo ni bumali elanga khumeeza barelekhi ingubo isi aba alikhunaba shalanish shukhuyetakho khunaba tsingubo tsitabukhile ni tsimbya

Namunyu nga ali musisaali ela nga ali angaki ebisaala ela nga namunyu uyu ali mukaala yayo iwanga nga mwaruramo ne bumaali wamiliya ela nga niye mutwela khubisolo bibiiba musiru.

Imootokha eyino ikendesa babaandu babakenda ela nga itsya mubifo bikhali bitwela tawe inga ili awo yemikhile nga habundilo waliwo shishombekhe shishilwo shesi bandu bakholelamo business tsaawe ela nga waliwo ni gimisaala gili handulo.

Babana umukhana ni basoleli nga umukhana wabuwa litsune nga wahambile shitabu shibofu she counter elanga andulo waparkingilewo khagari khaliwo khafiti.

Umusani nga alikhupiringisa kamatoore elah nga kamatoore Kano tsingota tsilikho tsingalikho nenga umusani yuuno wakwarile kha'kofila khewe khamali ali khusindikha ambola mbola kamatoore kewe Kano akayile isi akayila oba ingo oba mu'khataale elah nga anyalise khufuna silingi akholele bisi akholela

Kameetsi ka kakwalala bulaayi kabonekha bulayi nga mukari mwe kametsimu mulimo kamabaale kamaboofu ela nga tsindulo tsimande ni tsimande waliwo bisaala bibiliwo ela nga nabyo byatsowa bulayi.

Bakhasi bengaki bakaramoja nga basangalile bali khutsekha bokeselekho kameeno kabwe nga batweela bamemela abana khumigongo abandi sibamemele ta bagwarile tsingubo tsawe tse bukaramoja elanga khumikhono nibo barakho buppangiri ni mumilo ni khumirwe kyaabwe.

Ikhaafu nga ili ne tsinzika tsindeeyi yemile ibweni e khaayu khhesi bombekhela tsimbawo bakulila ne kambaati nenga kamabaati kano kamakhale, inyuma wekhaayu khano waliwo inzu nayo ikindi iye kimilyango kibili kilimo nga ibweni kupula kwa yellow kuliwo